Lino ssomero waliwo abasima ettaka ku bbali waliwo ne ttanuulu y'amabulooka.

Abaana bano bangi kuliko ayambadde essaati emmyufu eya bbululu n'atayambadde.

Ono nnawolovu aliko ebimyufumyufu n'ebya kiragala.

Emmuli zisibiddwa ng'ekikomera okwetooloola waliwo n'ekimotoka ekya kiragala.

Omukyala ono mukadde nnyo atudde mu ntebe wabula waliwo amufaako.

Ono omwana alunda ente era nga ebbali eri mmaaso waliyo ennyumba eriyo.

Zino nsiisira ziri ssatu waliwo oluggya olugazi obulungi olulabika obulungi.

Abaana batudde ku ntebe ezikolebbwa mu mbaawo bambadde empale za kiragala n'essaati emmyufu.

Ono asiika enseenene ayina omulawo gwa kiti mulimu obutungulu mu nseenene.

Ekkubo erya mwansanjala kubbali kuliko emmotoka ku bbali waliwo enkondo.

Mukyala ono ayambadde essaati emmyufu azadde akatambaala ku mutwe yeetisse n'ebbaafu mulimu essowaani n'ebikopo.

Enjuki eno egudde ku kimuli kiriko kyenvunvu.

Omukulu ono ayambadde essaati eya kapere era nga kyeruppe ataddeko n'akakoofiira aka bbululu.

Abantu bambadde engoye eza kacungwa batudde kkaata ka kyenvu bakutte enkasi bali ku mugga.

Bino ebitimba bikozesebwa mu kuvuba byennyanja bya kiragalalagala.

Enjuki eno eyina ebyoya ebya kyenvu n'ebyakitaka eri ku kimuli.

Zino ze bayita enva endiibwa eza kiragala n'emmyufu era nga ziteereddwa mmitendera egy'enjawulo.

Obutebe buno busengekeddwa bulungi wabula ng'obubiri tebufaanana bunnaabwo.

Eᵑᵑoma ennene n'entono amadinda n'obutebe obwakolebwa mu mbaawo.

Ezzike lino liddugavu nnyo liri mmuddo ogwa kiragala lyewujjadde.

Abavubuka bano balabika nga bavubi era nga batunda ebyennyanja ku kkubo bye bamaze okuvuba.

Ensolo eno eyitibwa ntugga, erimu amabala ag'akitaka n'ameeru.

Emmotoka eya buyonjo emmotoka eya kamunye essundiro ly'amafuta n'omuntu omugoba wa boodabooda.

Omusajja omukaddekadde akutte ekisero alabika nga asimba muceere.

Akazike kano kaddugavu katudde kkatabi kuliko n'ebikoola ebya kiragala.

Kano akaato akasibiddwa ku nkondo kaleme kuva ku mwalo kweyongerayo.

Mwana muwala ono akutte akatabo ka bbululu era nga ayambadde akasaati akakakobe.

Oluguudo olwa mwasanjala olwewetamu obulungi era nga lulabika luli ku musozi eza kiragala.

Eggulu erya bbululu omukwafu n'ebire ebyeru. Waliwo n'ekkubo ery'ettaka.

Ekizimbe kino ye sseteeserezo y'eggwanga Uganda nga ku bbali waliwo bbendera eziriko langi z'eggwanga.

Ebintu bino bikozesebwa mu buyonjo era nga bitudde ku mmeeza ey'embaawo.

Guno mugga gutambula waliwo ku bbali emitiititi egya kira

Kino kibuga kirimu ebizimbe ebiwanvu wansi waliwo emmotoka ezisaabaza abantu.

Musajja muvu mukulu ono avuga ensuwa eza kitaka ku kkaliya y'eggaali.

Guno mufulejje oba guyite omwala mulimu ebizzi ebicaafu ebiddugavu.

Wano waliwo omuddo ogwa kiragala n'emiti egya kiragala ku luuyi luli.

Omukyala ono ayambadde essaati enjeru aguza oli omukyala gonja.

Ekibuga ekiteekeddwateekeddwa obulungi ku mazzi kuliko obwato obulabika obulungi.

Ekiwuka kino kiri ku kamuli aka kakobe mu kibira era ng'ekiwuka kyo kiddugavu ne kyenvu.

Abakyala babiri n'omuwala omu beetisse ebbafu omuli omusenyu.

Enjovu eno eya langi ya kikuusikuusi eyina amasanga abiri n'omusana gwa kyenvu.

Ekimuli kino kya kyenvu mmasekkati gaakyo waddugavu waliwo enjuki.

Akayumba ka kyuyikimu ku bbali waliyo ebitooke waliwo n'omuti ku bbali wano.

Emiyembe gino mingi nnyo era nga gya kiragala omulungi giri wamu.

Omwami ono ayambadde essaati eya kapere ey'emikono emiwanvu ayambadde akakoofiira akamyufu avuga maanyi ga kifu.

Omwami ono ayambadde essaati emmyufu n'akapale aka kacungwa akampi ayimiridde ku lyato.

Omukyala ono awumudde okutu ayambadde ekitambaala ku mutwe era ng'aweese n'omwana ku ngozi emabe.

Enkuki eri ku kimuli kya kiragala ku bbali waliwo n'enzikiza nnyingi.

Ezzike lino liri mu kibira kirimu obukoolakoola obwa kiragala litudde wansi

Ensolo zino ziyitibwa mbogo. Ziri mu muddo ogwakala ku ttale okuliraana omuti ogwa kiragala.

Kano kasowaani ka bbumba kateereddwamu ebinyeebwa eby'empogola.

Wano waliwo olusozi. Waliwo n'ebikko, mulimu n'omuddo ogwa kiragala.